Abantwana abancane abakhanya bezihlalele kukhona amathoyi abawadlalisayo, kukhona njalo ababalisi phakathi kwabantwana laba ababili abahleziyo. Abantwana bayakuthakazelela ukudlala.

Kuqakathekile ukuthi ababalisi beke bethathe abantwana beyabafundisela phandle besitshayelwa ngumoya. Abantwana kukhanya behlezi etshanini obuluhlaza bathwele amabhukwana kukhona njalo ababalisi ababili phakathi kwabantwana.

Abantwana abancane kukhanya ukuthi bayazidlalela babambane izandla kukhona omama ababili phakathi kwabantwana laba okukhanya ukuthi kungaba ngababalisi eceleni kukhona utshani obuluhlaza lezakhiwo ezinengi

Abantwana besikolo abancane abahlezi esikolo, bahlezi phezu kwezitulo ezilombala oluhlaza lezilombala olithanga babukeka bejabulile. Kukhona ingwalo zokubala ezinengi.

Abantwana besikolo bayalima imibhida ezingadini. Imbhida leyi iyasiza kakhulu ngoba abanye bayayikha besiya tsheba emakhaya. Kuqakathekile ukufundisa abantwana imisebenzi yezandla etshiyeneyo esikolo.

Umbalisi kukhanya ubefundisa abafundi. Ubhalile lapha emdulwini ubesebenzisa itshoko elombala omhlophe, njalo kukhanye edwebe umfanekiso okukhanya ukuthi ubefundisa abafundi.

umduli okhanya upendiwe njalo emdulini lapha kukhona amagwaliba mduli anamathiseliweyo kumagwalibamduli kukhona imfanekiso edwetshiweyo yaaphinda kwabhalwa okutshengisa ukuthi abafundi bayabuya bezobala

Esikolo phakathi kukhona utshani obuluhlaza njalo kukhona umjingo lapho abafundi abahamba besiya dlala khona. Kukhona njalo izakhiwo ezinengi ezitshiyeneyo kanye lama fasiteli.

Namuhla esikolo kadekulo mhlangano umphathisikolo ubebize abazali ,abazali bebegcwele emagcekeni esikolo behlezi lapho okulotshani khona, umphathisikolo exoxisana labazali babantwana abafunda esikolo.

Abafundi abakhanya behlezi ekilasini. Phezulu kwetafila kukhona ilaptop. Ilaptop leyi ilombala oluhlaza njalo kukhanya beyisebenzisa. Kukhona amabhentshi akhanyayo angela bantu abahleziyo.

Esikolo kukhona lapho okugcinwa khona ingwalo zabafundi ezokubala, kuyabe kulengwalo ezinengi ezitshiyeneyo, abafundi esikolo bayaphiwa ithuba ukubana behambe endaweni leyo beyebala ingwalo ukuze bethole ulwazi olutshiyeneyo.

Isakhiwo sesikolo esayakhwe ngomduli olezitina, kukhona amafasiteli amabili akhanyayo phansi kubukeka kukuhle. Njalo kukhona ibhakane elibhaliweyo ngamabala amhlophe.

Esikolo phakathi kukhona indawo lapho abafundi abayenzela khona imidlalo etshiyeneyo. Abanye bengabe bedlala ibhasikhethi bholu abanye bedlala ibhola lezandla. Kukhona njalo amakilasi amanengi kuleyi indawo.

Umduli wesikolo oyakhiwe ngezintina njalo kukhona ifasitela elikhanyayo elingenisa umoya phansi kukhona ibhakane elilompala oyisibhakabhaka elibhalwe ngamabala amhlophe.

Amagwaliba mduli anamathiselwe emdulwini elinye lilombala olithanga elinye lilombala omhlophe akhanya ebhaliwe okutshengisela ukuthi abantwana bayabuya bezobala.

Abantwana besikolo kukhona indawo lapho abafundela khona isifundo se"science".Phakathi kuyabe kulama khabothi. Abantwana bayahamba besiyafunda leso sifundo, kukhona izinto ezinengi abazisebenzisayo nxa sebephakathi.

Phakathi ekilasini lapho okufundela khona abafundi kukhona amatafula abambeneyo kanye lamabhentshi lapho abafundi abahlala khona befunda kukhanya kulabafundi abamileyo kutshengisela ukuthi bayazidlalela asosikhathi sokufunda

Owesilisa omileyo ngemuva kwakhe kukhona umduli lapho umbalisi obhala khona. Umbalisi ubhalile esebenzisa itshoko elombala omhlophe. Owesilisa lowu kukhanya ethwele izinto esandleni.

Abafundi kukhanya behlezi phansi. Phezulu kwamatafula kukhona amaditshi akhanya elokudla ukutshengisela ukuthi kuyadliwa. Kukhona njalo abantu abamileyo abagqoke izikipa ezifananayo duze kwabantwana.

Abantu abakhanya besesikolo okutshengisela ukuthi bafundela ukuluka. Kukhona owesifazana okhanya ebambe omunye ikhanda. Kuhle ukuthi abantu beziyenzele imisebenzi yezandla eminengi etshiyeneyo.

Abantwana besikolo phansi kulensimbi abakhanya ukuthi yizo abasebenza ngazo besenza umsebenzi wezandla. Kuqakathekile ukufundisa abantwana imisebenzi yezandla. Ngeke bethwale nzima empilweni.

Abafundi esikolo kukhanya bahlezi okutshengisela ukuthi bayabhala umhloliso kukhona umfana okhanya esebambe ikhanda esandleni ubambe usiba abhala ngalo ekhanya ekhangele iphepha eliphambi kwakhe okutshengisela ukuthi usabala njalo ecabanga.

Abantwana besikolo abahleziyo kukhanya ukuthi bayafunda kukhona amatafula phambi kwabo , phezulu kwamatafula kukhona ama laptop okukhanya ukuthi bayawasebenzisa nxa befunda , abantwana abasabhali emabhukwini kukezinsuku I technology siphucukile sebesebenzisa ama laptop ukubhala

Abantwana besikolo abagqoke impahla ezifananayo emakhanda bafake ingwane ezilombala olithanga kukhanya befundela ukuyenza imisebenzi yezandla kugcwele izinsimbi phambi kwabo abakhanya ukuthi basebenza ngazo.

Abantu ababili abakhanya besegangeni, owesilisa lowesifazane. Owesilisa ubambe insimbi esandleni, ugqoke amagilovisi alombala omhlophe. Owesifazane ulukile ikhanda kukhanya besegangeni.

abantwana besikolo abamileyo bagqoke amahembe amhlophe phezulu bonke kukhona njalo owesilisa omeleyo phambili kwabantwana okukhanya ukuthi engaba ngumbalisi ekhanya ekhuluma labantwana besikolo

Abantwana besikolo abafundela imisebenzi eminengi etshiyeneyo eyezandla kukhona ababili abamileyo okukhanya betshisela insimbi phambi kwabo okutshengisela ukuthi yiwo umsebenzi abawufundelayo.

Abantwana besikolo kulezi insuku sebefundiswa kanye lemisebenzi yezandla lokhu kuzabasiza nxa sebeqedile isikolo bazazidingela imisebenzi bezisebenzele bethole imali ezabanceda empilweni.

Abafana abakhanya bedlala ibhola kukhanya ngumcintiswano ,abanye bagqoke impahla ezilombala oluhlaza abanye njalo bagqoke impahla ezilithanga lokhu kwenzela ukuthi bebonane kalula enkundleni yokudlala ibhola.

Abantwana besikolo abanengi abahlezi phansi. Bagqoke amayunifomu njalo amayembe abo alembala emhlophe ,abanye kukhanya sebefake amajesi ekhanda kukhanya ukuthi batshiswa lilanga ngoba bahlezi egcekeni.

phakathi kwesikolo kukhona utshani obuncane obuhle kanye lamaluba acecisileyo lezihlahla ezinkulu eziyenza indawo ibenhle ,kukhona njalo amabhilidi akhanya emanengi amahle

Abantwana besikolo bahlezi ezitulweni ngemuva kukhona amatafula akhanyayo. Abantwana bagqoke amayunifomu. Bonke bagqoke amahembe alombala omhlophe. Kukhona omileyo phakathi kwabantwana.

akukubizwa ozwayo namuhla esikolo kugcwele abantu bami ngenyawo kulamaqembu amabili azodlala ibhola amaqembu agqokile impahla abanye bagqoke okulombala olithanga phezulu abanye bagqoke okulombala oluhlaza okwesibhakabhaka benzela ukuthi bebonane kuhle nxa sebedlala

Esikolo kukhona umgwaqo lapho okuhamba khona abafundi kanye lezimota. Kukhona umduli oyakhiwe ngezitina ezinhle njalo kukhona ibhakane elibhaliweyo. Ibhakane leli lilombala omhlophe phansi kukhona utshani obukhanya ukuthi abutholi manzi ayaneleyo.

Isikolo se Secondary esilamakilasi amanengi atshiyeneyo lapho abafundi abafunda khona siyakhiwe kuhle kakhulu njalo silamafasiteli kukhona abantu abakhanya bemile phakathi

owesilisa ome wafulathela egqoke ibhulugwa elilombala omnyama phezulu wagqoka ijazi elilombala omhlophe phambi kwakhe kukhona itanga yamanzi enkulu elombala omnyama eceleni kukhona amaluba akhanyayo

Abantwana besikolo abamileyo kukhona izingwalo ezinengi ezitshiyeneyo kuqakathekile ukuthi abantwana besikolo bebale ingwalo khona bezathola ulwazi olutshiyeneyo bagqoke ama uniform abanye bagqoke amajesi amnyama phezulu.

Ibhakani elikhulu elilo mbala omhlophe kanye loluhlaza ibhakani leli libhaliwe ngamabala amnyama kwezinye indawo ngabomvu kwezinye indawo ngamabala aluhlaza kukhanya ukuthi kubhalwe ibizo lesikolo

Abantwana besikolo abanengi abagcweleyo abanye bahlezi phansi njalo abanye bamile phezulu, kukhona owesifazane ogqoke ibhulugwa elimnyama lehembe emhlophe kukhanya ethwele imayikhi okutshengisela ukuthi uyakhuluma.

Ibhakani elikhulu lilombala uluhlaza lilensimbi ezimhlophe ibhakani leli libhaliwe ngamabala amhlophe ngemuva kwebhakani kukhanya izihlahla ezinkulu ezinde njalo eceleni kwebhakani kukhona umduli okhanya olezitina

Abantwana besikolo abakhanya bedonsa izikhwama, abanye njalo babhabhulile izikhwama zabo okukhanya ukuthi izikolo zingabe sezivulwa abantwana sebesiya ezikolo. Kukhona njalo izimota ezimileyo.

Abantwana besikolo abagqoke bagqoke amayunifomu bagqoke amayembe alombala omhlophe phezulu kukhanya begade phezulu kwamatafula babambe amafasiteli, amafasitela alombala oluhlaza eceleni kulomduli olezitina ezibomvu.

Abantwana besikolo abakhanya bezihambela emgwaqweni kuqakathekile ukuthi behambe beqaphele izimota. Kukhona njalo ibhakane eceleni komgwaqo elilombala omhlophe elibhaliweyo kukhona njalo izihlahla ezinkulu ezikhanyayo.

Izikolo zemakhaya ezinengi azikaphucuki ababalisi balokhe bebhala emdulini besebenzisa itshoko izikolo ezinengi zemadolobheni ababalisi sebefundisa ababalisi besebenzisa ama projector

Abafundi besikolo bahlezi phansi phambi kwabo kukhona umduli olombala oluhlaza lapho ababalisi ababhala khona njalo phambili kukhona owesifazane omileyo okhanya ukuthi uyakhuluma eceleni kukhona njalo owesifazane ohleziyo

Esikolo se university phakathi, kukhona izakhiwo ezinhle kakhulu eziyakhwe ngobunono obukhulu. Kukhona njalo amafasitele angenisa umoya. Kukhona amaluba akhanya ececisile kule indawo. Kuhle phakathi.

abafundi abahlezi phansi kukhona abanye njalo abamileyo kukhona itafula yesigodo phezulu kwe tafula kukhona amalephuthophu akhanya ukuthi asetshenziswa ngabafundi emuva kwabo kukhona njalo izitulo ezikhanya zingela bantu

Esikolo semfundweni yaphezulu, eyunivesithi, ungangena phakathi kukhona indawo elotshani obuhle obuluhlaza tshoko. Kukhona njalo izihlahla ezikhanya zihlanyeliwe phakathi kotshani. Kukhona ezinye izihlahla ezinkulu. Kuhle phakathi eyunivesithi.

Isakhiwo sesikolo semfundo yaphezulu eyunivesithi phezulu silombala obomvu njalo sibhaliwe ngamabala amhlophe kukhona amafasiteli amanengi akhanya etshiyene njalo eceleni kupedwe ngependa emhlophe kulotshani obuluhlaza phansi lezihlahla.

Esikolo semfundo yaphezulu e'University' kukhona utshani obuncane obuluhlaza, kukhona ibhakane elibhalwe ngamabala abomvu kanye lamnyama, kulabantu njalo abakhanya behamba phakathi, kulamaluba acecisileyo.

Umduli ophendwe kuhle. Kukhona iphetshana ilinamathiselweyo lapha. Iphetshana lilombala oluhlaza okwesbhakabhaka kanye lombala amhlophe, njalo libhaliwe ngamabala amhlophe iphetshana leli.

Abafundi ababibili abahleziyo abagqoke amajazi amhlophe, abafundi laba kukhanya befundela ukuba ngodokotela kukhona njalo phambili kwabo umtshina omhlophe omunye kukhanya ekhangele emtshineni.

esikolo semfundo yaphezulu kukhona umduli okhanya upendwe kuhle njalo kukhona lapho ababalisi ababhalela khona eceleni kukhona umduli olezitina kukhona njalo itafula yesigodo ekhanyayo

Abantwana besikolo bahlala esikolo njalo zikhona izindlu phakathi abaziphiwayo. Phakathi kwezindlini lezi kukhona imbheda yokuthi belale njalo lamafasiteli angenisa umoya

Izakhiwo zeyunivesithi ezinengi ziyakhwe kuhle kakhulu okutshengisela ukuthi kufunda abantu abasezingeni eliphezulu abazoqeqetsha njalo abantu a abuya lapha bafike bafundele imisebenzi etshiyeneyo, abanye bafundele Ukuba ngodokotela abanye ngababalisi. Kuhle kuleyindawo kuhlanzekile.

Abafundi abafunda behlala esikolo phakathi eYunivesithi kukhona izindlu lapho abafundi abahlala khona eminyango yabo kuyabe kubhaliwe

Esikolo semfundo yaphezulu eyunivesithi lapho abafundi abafundela khona kukhona izitulo ezimnyama lapho abahlala khona, lamatafula lezinye izinto ezitshiyeneyo.

Abafundi abafunda behlala esikolo kukhona izindlu abahlala kuzo phakathi ezindlini lezi kuyabe kukhona imbeda yokulala kube khona amatafula kube khona izitulo njalo ezokuhlala kukhona indawo lapho ababeka khona izicathulo zabo zokugqoka

Esikolo semfundo yaphezulu kukhona umduli opendwe ngombala olithanga njalo kukhona iphepha elinamathiselweyo elilombala omhlophe elibhalwe ngamabala aluhlaza. Kukhona itafula yesigodo.

Abantwana besikolo semfundo yaphezulu abamileyo kukhanya ukuthi bayafundiswa ukuyenza imisebenzi yezandla etshiyeneyo . Kukhona umduli olezitina ezibomvu.

Kuyajabulisa ukubona abantwana besenza kuhle ezifundweni zabo beze beyefika ezingeni eliphezulu leYunivesi sebesiya funda befundela imisebenzi etshiyeneyo abanye besiba ngodokotela abanye besiba ngababalisi. Kuyajabulisa nxa ungumzali ukubona umntwana oyenza kahle.

Esikolo semfundo yaphezulu, kukhona utshani obuncane okuhle, kukhona njalo amaluba akhanya ehlanyeliwe. Isakhiwo sakhona sipendwe ngokumnyama phezulu, kukhona lamafasiteli, kuhle kakhulu.

Imfundo ye university isezingeni eliphezulu kakhulu abafundi abahamba besiya funda euniversity bayabe besebenzisa amakhompuyutha kumbe amalephuthophu ukufunda akufani lemfundo yaphansi.

Abantwana besikolo abafunda e university abanengi bahlala esikolo kukhona izindlu lapho okuhlala khona abantwana kuyabe kulemibheda phakathi njalo kukhona indawo lapho abafaka khona impahla abanye batabeka impahla phansi

Esikolo seYunivesi kukhona izindlu lapho abafundi abahlala khona. Bahamba ngekhaya izikolo sezivaliwe .Ezindlini zabo kuyabe kulama fasiteli njalo kuyabe kulama khetheni ayabe evalile amafasiteli.

Izakhiwo zeYunivesi ziyakhwe kuhle kakhulu. Kukhona amafasiteli ayabe engenisa umoya kuphinde kube lamakhetheni phakathi. Kukhona izihlahla ezinkulu ezikhanyayo phandle.

Esikolo phakathi lapha abafundi abafundela khona, kukhona amafasiteli angenisa umoya, umduli ophakathi upendiwe njalo kukhona izihlalo zabafundi lapha abahlala khona ngesikhathi befunda.

Izakhiwo ezinengi ezemfundo yaphezulu ziyaakhwe kuhle kakhulu njalo kuhlala kuhlanzekile endaweni leyi. Kufunda abantu abadala, awungeke uthole ingcekeza. Kukhona utshani obuncane obuhle obuyenza kubukeke kuhle kule indawo.

Izihlahla ezinkulu eziphakathi kuleyi ndawo kukhona njalo amaluba amancane acecisileyo njalo kukhona amabhilidi amanengi amahle okutshengisela ukuthi abafundi bayahlala lapha phakathi njalo kukhona lapho abafundela khona kuhlala kuhlanzekile kuleyindawo